Iyino ikhobe ili mubisala mungaki yalolelele hasi ela nga ili khuyima byekhulya.

E-yino itsofu indwela ili mwiswa khekyenda kheyima byakhulya waliwo bunyaasi bukali ne bisaala

Abaano babandu basoreri basesaba. Bali khu lyato ela nga lilyato lili khumetsi lili khutima. Walimo kamaato kakandi mumetsi.

Uyuno umusani ela nga ali musibiina khasomesa babaana wa'andikhile bilomo khulubawo akhareba abaana ibiliwo.

Abano babana babili uwekhana atwela ne uwesinde, uwesinde wa'ambile igaali isi baboyelekho kametsi uwekhana khasindikha inyuma

Musyifwani imu mulimu itsukhi, yemikhile khukhasakya, khusyisala musyilima.

Etsino tsisyenene batsirusileho kamafumbo, batsilere mu sifuluya, batsuhilemu kametsi, Bali hutsya hutsisinga.

A NH o waliwo inzu indwela imbotokhelele , bakyombekhela bunyaasi khungaki, tsindulo waliwo bisaala ne lulwanyi

Tsino tsisenene umundu watsiwambile mukhono ate nga watsirusilekho kamafumbwe fana atsa khukhalanga.

Mushifani umu, muli khubonekhelamo abandu abekhaale khumaato nga baali khunyaza abandi babasudile mungagi nga bali khubayila khumaato.

Tsino tsikhafu tse musiru elah nga tsili'mukewa tsili khukhwaya bunyasi kyimisala kyili itayi atwela ni kyingingi

Basaani babili barusilemo tsi saati ne bali khumetsi mulyato bekhaale asi bali khufuga

Eyino intsukhi ili indwela nga yakwile khukhamuli khekhakakho khususuna bubukhi

tsingafu tse tsitsika tsindeyi ate nga tsimbofu tsemihile mu kyewa nga mulimo bisaala bileyi ibyene

Shino shibila shilimo bisaala bigali ni tsinzu tsili mubisaala.

Oluno lugudo lulikho liloba khundulo walikho bisaala ni bunyaasi.

Uyuno umusani nga Ali hubotohelesa bisaala wakwalire ingofilo ne t-shirt imbesemu, hungaki huliho luwaaya lwekamasanyalazi.

Umusani warere kamaki mu metsi, kakandi wakarere andulo mu khavela, naye umwene wenamilile.

Eyino ikhisi ili mwiswa yaloleleye itaayi asi waliwo bunyaasi bwe khukhwaya inyuma waliyo bisaala bilala byayoma ibindi taawe.

Iyino i'tractor ili nga batsa khukisutila khumotokha nenga waliwo umusani mutwela wemile walolelele.

muchifani walimo iduramu iteha inguuli, era nga ilihumabale, waliwo kupiira kwesi nga bamala huteha inguuli itsamo

Italanyi yekhaale hasi khwiloba ni abundulo wayo waliyo bunyaasi bubwomu.

Umwayi ali khukhwayisa tsingaafu tsingaali nga tsili khu kyendela khu lukudo lwe liloba, ni lufumbi lwenyukhile mungaki.

Oyuno umusaani mutwela wa'ambile khanyeni khatini mukhono waliwo kametsi kamakali kamene nenga wenamilile

Tsingu tsili khulwanyi lwebulafu nenga mushifaani inyuma banikhileyo tsinanga nibuchingi buli khubonekhela mwanjelekha

Mushifwani mu khubonekhelamu inyatsa nga elikho kamayengo khungaki ni kamabaale abundulo, ni lukingi inyuma we shifwani.

Ino akhakundu yesi bakulisila tsinyama waliwo uli mukari uli khukulisa uwitsile khukula, waliwo tsinyama tsesi barele mukha dinisa.

Musifani mulikhubonekhelano imwani inyomu nga bakyilere mukhipo betsusile induumu

Abano babaana bakehe ate nga bali mushibina bali khusoma, umusomesa uwe'khasi ali khukenda musibina

Bano bali babandu bataru, bakhasi babili numusani mutwela, bakhasi babili bazungu umusani umumali betikiyile bisala

Abano babandu bekhaale kumeeza balala bekhaale khundulo eyi abandi khundulo eyi bali ni'bibyuma byekamakesi ela nga bali khumina.

Likongolyo liyanganfu lye'fumbilemo nga Lili huhabaale hatswowakileho bunyaasi.